Hurumende yakaronga zvakanaka ikati vana veshe kutangira vachi vadoko ngavaende kuzvikora iyo kwevanoofunda kunyora mazita avo nekuerenga.

Vana vadoodori munharaunda dzeshe vanokurudzirwa kuenda kuzvikora uko kwevanoguma veifundiswa mazita avo kunyora zveshe nekuerenga.

Vana vese vechidiki zvimajaha nezvintombi zvende kuzvikora mazuva ano kofunda kuitire kuti vakure vakangwara vechikone kunyora nekuverenga.

Vana vadodori mazuwano voendawo kuzvikora kofunda, vagumeyo vanonyora nyora kuri kufundira kuti vakure vechikona kunyora nekuerenga.

Zvikora zvavakwa zvakawanda muntaraunda dzinogare vanhu kuitira kuti veshe vana vadodori , varumbe vaende koofunda vazokura vookona kunyora nekuerenga.

Muzvikora munobekwe zvinoshandiswemwo zvakawanda, zvekunyoresa nezvekunyorera, kuitire kuti ngenguwa inopindemwo vana, vaone zvekushandisa mukati mwekufunda mwavo.

Vana vadoko vazhinji vodetsereka maningi ngekuenda kuzvikora koofunda vachiri pazera repashi. Pevanobveyo vanonga vookona kunyora mazita avo nekuerenga.

Zvikora zvoramba zveiakwa mundau dzakasiyana -siyana, kuitire vana vadoodori veshe vaende koofunda ,vazokone kunyore mazita avo nekuerenga.

Tinobonga hurumende yedu, yakaite kuti vana veshe vaende kuzvikora. Vakunasira zve muzvikora zvacho zvekuti veshe vana vafundire, vakone kuyerenga ngekunyora.

Ndawu dzakawanda, munyika dzeshe dzevake zvikora zvakakura zvakanaka, kuti vana vadodori veshe vawane pekufundira panokwana uye pakanaka.

Vana vadoodori, zvimajaha nezvimhandara, zvinonakirwa apo pazvinoenda kuzvikora koofunda. Zvinotamba nepamudzuwe, zveigwinyise makodo azvo.

Zvisarara zvinosimwa zvakawanda muzvikoro zvakawanda. Kuitira kuti vana nguva yavanenge varemba kufunda varimukati, vaone pekugara pakanaka pasingasvipisi hembe dzavo.

Vantu vakawanda vanofundiswa kudai ngezvanosisira kuita .Ngenguva iyo vanotanga fundo yebasa yekuzoshanda muzvibhedhlera .Vanotanga ngefundiswa ngemidziyo iyi

Vana vadodori vanokurudzirwawo kurumba kuenda kuzvikora ,iyo kwavanoende kofundiswa mazita avo kunyora zveshe nekuyerenga kuti zvizovadetsera mukupona mwavo.

Veshe vane matambudziko ukusakone kuhamba vanonasirirwa zvihlayo zvekuti vahambe ndizvo kuti vawane mukana wekuenda kuzvikora wekufunda kubva vari vana vadodori kusvika vakura .

Mazuwaano, akuchina vana vachagare mumizi. Vese vorumba veiende kuzvikora kwevanoende kofunda zvakanaka. Vanopfeka nengubo dzinenge dzeidiwa pachikora.

Zvikora zvakawanda zvinonasirwa zvakanaka mazuwa ano. Zvinoturikwazve nemireza inoratidze kuti tiri munyika yeZimbabwe kana kuti yeRwanda.

Tinoda kubonga maningi hurumende, yakatendere kuti ndau dzeeshe, dziakwe zvikora zvekuti vana vafundire, kunyazwi vachiri vadoko.

Zvikora zvepashi zvekufunda kwevana vadoko zvinonyorwa nezvidhori zvinenge zveikhombidza kuti izvi zvikora zvevana veshe vane vana vanoda kufundise vaunze.

Zvikora zvakawanda mazuva ano zvinonasire mudzuve inenge yakapendwa zvakanaka. Kuitire kuti vana vadoko pevanofunda. Vaone pekufundira veigwinyisire makodo avo.

Mabhuku nemabhiro zvinoshandiswa mukati mwezvikora kunofunde vana vadoko kunyorera kuti zvinenge zveironzwa ngematicha vazogona kuzo zviziya.

Zvishayo zvakanaka nepekunyorera pakanaka zvinobekwa mukati mwezvikora zvinofunde vana zvederayo. Kuti umwe ngaumwe paanopindemwo aone pekugara pakanaka.

Munogare michini unosisire kushandiswa ngavana nguva yevanosvike kuchikora. Munonasirwawo zvakanaka nemichini yacho inobekwemo kuitira kuti panouye vana vanoishandise.

Kuzvikora zvedera panoita nguva yekuti vese majaha nemhandara vanogara pashi veinyora zamanisheni veivhunzwa zvavanenge vakafunda mukupera mwegore.

Vanhu vakawanda vanga vechechi, voyendawo kuzvikora kofundiswa kudayi ngemararamire evanosisire kuita akanaka mukati mowupenyu wawo.

Majaha nemhandara vanoti vasvika kuchikora, vanofundiswa kutokonya makombiyuta. Vofundiswazve zvakawanda mukati mawo.

Zvikora zvirikuite mushando yakakura kufundise veshe majaha nembandara mishando yekuti vazoita nenguva yavanopedza kufunda zvadaroko zvinodetsere nharaunda.

Majaha nemhandara mukati mezvikora zvedera vofunda zvakanaka mazuwano zvakasiyana nezvekudhaya, vopuwa nemichini yekunaya kuti vafunde ndiyo.

Majaha nemhandara, vanamai nanababa varikurumba veiende kuzvikora kofunda, kwevanofundiswa zvakawanda nekuningira ngezvemuchini unoona ngezvakakura zvichiitika.

Vanakadzi vakawanda voende kuzvikora zvekofundira kubika kuti ngenguwa yavanobveyo vabve vane mishando yevanoita muntaraunda yevanogara.

Vana vezvikora, majaha nemhandara, vanobereke mabhegi avo veiende kuzvikora mangwanani aya. Vanotorwa ngemovha kuti vaone kusvika ngenguwa.

Tinobonga hurumende yedu yakati akuna unosise kusara majaha nemhandara vantu veshe ngavaende kuzvikora kofunda kuti vazonveyo voziya upenyu.

Tinobonga hurumende yakatendere kuti vana veshe vaende kuzvikora, majaha nemhandara. Vagumeyo vanofunda ngemichini yamakhombiyuta, veshe votobveyo vokona kuishandisa.

Nguwa yekuvhurwa kwezvikora vana vanofunda zvikora zvepadera vanoenda kuzvikora zvawo vakabereke mabhege awo anenge ane hembe dzawo nepekuwatira.

Vanakomana vanofundiswa mukati mwezvikora, ngevanovafundisa, kuti vakure veiziya zvakakosha mundaramo, nezvanosisira kuita.

Zvikora zvinofundire vana vedera zvonasirwa zvakanaka kwemene, kuitira kuti nevanoda kuunzawo vana vavo vaone zvakajeka.

Vanofundisa vana vanarume mukati mwezvikora zvedera, vanoite mishando yakanaka nguwa yeshe, ngekuti veshe majaha nemhandara, vanoyaiya zvinenge zveironzwa.

Maruwa akanaka anosimwa mukati mwezvikora kuitire kuti ajekese ndau inofundire vana nemapato anonasirwazve kuitire kuti vaone pekuhambira pakanaka.

Vana vakawanda ,majaha nemhandara vanoenda kuzvikora kofunda zvederayo kuitire kuti veshe vabve vokona kunyora nekuverenga nekuziye mishando yavanozoita vakura.

Zvikora zviri kunasirwa, zvakawanda zvakakura, zvichinyorwa ne mazita azvo, kuitira kuti ngenguwa inofamba vanhu, vaziye kuti apa pane chikora chinosise kuti vana vafundire.

Tinoda kubonga kukuru kune hurumende yedu yakatendera kuti vana veshe vaende kuzvikora iyo kwavanofunda zvavanosisira kuita mukati mekupona kwavo

Zvikora zvakawanda mazuva atirikurarama ano zvogadzirwa zvakanaka uye zvakakura kuitire kuti vana vakawanda vawane pekufundira pakanaka .

Vana vanonyorerwe basa rekuti vaite ngevanovafundisa pazvidziro kuitire kuti nguva yevanopinde mukati mwezvikora, vakone kunyora nekuzvierengera vari vega.

Vana vakawanda mazuwa ano vanoenda kuzvikora kunofunda iyo kwavanobva vokona kushande mushando yakawanda yavange veifundiswa variyo

Tinobonga vehurumende vakaite kuti zvikora zviwande kuitira kuti veshe vanode kufunda majaha nemhandara zvikora zvedera vaone pekufundira pakanaka.

Vanofundisa vana vanoita mishando yakakura kufundisa vana kunyora nekuerenga nekuita zvemitambo yakawanda yakaita sebhora inoita kuti vakure vachiziva zvekutamba.

Zvikora zvekumayunivhesiti zvinovakwa zvakakura zvimweni zvinozi pashi nemudenga. Kuitire kuti zvikwane vantu vakawanda mukufunda.

Zvikora zvakawanda mazuwa ano zvinonasirwa zvakanaka mukati mwazvo, zvinoiswawo nezvihlayo zvekugara zvakakura kuti vana vaone pekufundira pakanaka.

Kuzvikora zvekumayunivhesiti vana vanofunde zvakawanda. Vanofunde mishando yakawanda yevanozouya mukati menharaunda voita veibetsere nharaunda.

Vanakadzi nevanarume vofundiswa veshe ngevanovafundisa maringe ngezvemishando yavanode kuzoita vachinge vapedza kufunda kuzvikora zvepadera dera.

Zvikora zvakanaka, zviri kuakwa zvakanakisa uye zvakakura, kunyanya kumathaundi. Zviri kuakwa zviri zvepasi nemudenga, kuitire kuti vanhu vese vakwane.

Makombiyuta akawanda anoshanda maningi kuzvikora zvederayo. Umwe ngeumwe ungaa mwanakadzi kana mwanarume unopuwa yake kuti ashandise mukufunda.

Zvikora zvekuma university ngenguwa yazvinofundise vanhu zvinoshandise mapurojekita kuitire kuti munhu weshe akone , akwanise kunzwa nekuita zvinenge zveironzwa.

Zvikora zvinofundisa vantu kuda kuzoita madhokodheya zvederayo zvinoita nezvihlayo zvacho Nemidziyo yekuti pavanofunda vakone kuishandisa.

Vanhu wakavanda majaya nemhandara, vaisa nevanarume hapana uchasara kuenda kuzvikoro zvederayo kufundire mishando yawanoda kuzoita.

Zvikhuhlani zvakawanda zviri kuramba zveyinasirwa kuitira kuti avo veshe vandode kofunda kofundira mushando vayende vabveyo vane zvekuita mundaramo dzavo.

Hurumende irikuita basa rakakura, rakanaka, rekuramba rechiake zvikora zvakakura, zvepashi nemudenga, kuitira kuiti vantu vakawanda vafunde.

Zvikora zvekuti vanhu vafundire zvinoramba zvechinasirwa mundau dzakasiyanasiyana zvinonasirwawo zvakakura zvakanazve kuti vanhu vaone pekufundira pakakura.

Vanakadzi nevanarume majaha nemhandara ngevanorwarawo ngemakumbo vobetsereka bveipuwa zvekuhambisa apo pavanonga vari kuzvikora zviderayi

Zvikora zveyunivhesiti zvimweni zvinobaanasirwe zvakanaka kwemene. Zvopedzapo zvokura kuti vanhu veshe vanouya vakwane pekufundira.

Zvikora zvedera zvemayunivesiti zvinowakwa zvakakura, zvinowakwazve zvichinzi pashi nemudenga kuitire kuti vantu veshe vanouya vaone pekufundira pakakwana

Ndawo dzakawanda mazuvaano dzaanezvikora zvakawanda zvekuti vanhu vafundire kunyazwi nekumakanyi kuno zvikora zvovakwa zvekuti vanhu vafundire mishando ngenguva yavanobveyo vasimudzire ntaraunda.

Zvikora zvinofundire vantu zvederayo kuma univhesiti zvinonasirwe zvakanaka kwemene kuitire ngenguwa inosvikepo vantu padadise.

Pekuatira pakanaka panonasirwawo mukati mezvikora zvederayo kuitira nguwa inozouya vantu veida kufunda vaone pekudzorora panenge pakachena.

Vanhu vanofunda zvakawanda nenguwa pavanenge vari kuchikora chederayo vanofunda zve nekunasira mitombo iyo inozvishandiswa mukati mezvibhedhlera.

Zvisarara zvakanaka nemvura dzinobekwa muzvikora zvedera yo. Kuitira kuti ngenguwa inenge yeifunda vantu vaone mvura yakachena yekumwa nepekugarira pakanaka.